issi na'ayinne cora macca naati ississa shiiqidi dungguza bantta qooriyaan qachchidi Toophiyaa banddiraa bantta kushiyaan oyqqid isippe shiiqid ka'idi miiccide bettoosona.

Ha misilee zo"o qalamiyan tiyetidi heezantta kifiliya tamaaretussi doonaa poggiyo maxaafa gididi gigidanne moodetidagaa ba giddon dumma dumma xuurata woykko yohota oyqqiis.

Hagee misiliyan beettiyagee qorqqoro keettaa. Yuushoy qa qorqqoruwan biratan direttidi uttis. Giddo baggaara asay diyo keettaa yuushuwan uuttay des.

Ha misiliyaan beettiya doozay katamaa puulassi woykko ogiyaa puulassinne nu heeraa carkkuwa likke oottanassi haahuwappe carkkuwa saabi ekki yiidi nu shemppuwa metoottenaan shemppanassi maaddiyanne puula mitta.

Ha misiliyan beettiya yelaga na'ayi ba bollaa bootta naxalan kammidi maygiraappooniya ba kushiyan oyqqidi woosa keettaa penggiyan eqqidi Xoossaa Saban bonchchiiddi des. Orttodookise woosa keettaa wogaa.

Geela'otti wodallattura ogiya pittiddi bantta kushiyan puxxa oyqqiddi katama geeshiddi de'osonna.